Assalāmu alaikum jama’a barkanmu dai da war haka ni ne naku Dauda Muhammad yau ma na sake zuwa muku da wani sabon maudu’i, wato siyan abubuwa a kasuwa. To wannan maudu’i dai shi ne ginshiƙin rayuwarmu, ko in ce shi ma yana daga cikin abubuwa mafi muhimmanci a rayuwarmu ko in ce abubuwan da ya kamata dama mu yi ma tattaunawa a kai. To siyan abubuwa a kasuwa dai abu ne da ke da matuƙar kyau, abu ne ga ƙaruwa gare mu, ga al’ummarmu ga kuma gwamnatin ƙasarmu baki ɗaya, saboda su ma za su samu haraji, mu ma za mu samu ‘yan kuɗaɗenmu za mu yi siya da siyarwa kuma mu ƙara kusanci da juna da ƙara fahimta da shakuwa da kuma jin daɗi. Kuma siyan abu a kasuwa yana da matuƙar amfani kuma yana da matuƙar daraja, kuma yakan yi amfani a cikin tattalin arziƙinmu, ko in ce kai da kan ka a cikin tattalin arziƙin aljihunka. In za ka sayi abu a kasuwa ka san wurin wanda ka siya, musamman idan yana da guri, kuma wannan hukuma ta kasuwa ta san da shi, ka siya a gurin shi to ba ka da tantama abin na sata ne? Ko kuma abin mai cutarwa ne? Ko kuma mai illa ne, ko da ya kasance mai cutarwa ne ko mai illa ne an san a gurin wanda aka siya za a iya zuwa a samu kan maslaha kan wannan abin da ya cutar da kai. Kuma siyan abu a kasuwa abu ne mai matuƙar amfani yakan ba mu kuɗaɗen shiga kuma mukan samu kyakkyawar alaƙa a tsakanmu da abokan cinikayyar mu. To siyan abu dai a kasuwa yakan da fa’idodi da yawa a gaskiya sosai wanda ba za mu iya samun dama mu tattauna gaba ɗaya a nan ba, amma duk da haka mun samu mun kawo abu da ɗan zama dole. To jama’a anan dai za mu tsaya, ni ne dai naku Dauda Muhammad sai an jima.

Assalamu alaikum. Jama’a barkanmu da warhaka kaman kullun ni ne dai naku Dauda Mohammed, kaman yadda muka saba yau ma na sake zuwa muku da wani sabon maudu’i wato yau maudu’in da na zo mana da shi shi ne za mu tattauna akan yanayi wanda muke ɗaukan dabbobi musamman irin shanaye haka a cikin motoci musamman ƙanana a kai su daga wuri daban-daban ana safaran su. To, wannan dai hanya ba hanya ce da take da kyau ba a hukumance da tsarin kuma hukuman kare haƙƙin dabbobi kuma ba tsari ne da yake da kyau sosai ba, to wannan tsari dai yana cike da hatsari da kuma su kansu dabbobin ma akan cutar da su ta hanya daban-daban, a misali kaman yanzu ka ɗauki shanu daga wani gari ka kai shi wani gari a cikin mota ƙarami da matsi da dai sauran su abun yakan cutar da su ya sa musu gajiya, yakan sa musu rashin lafiya ya rage musu kuzari. Wani kuma har ya sa mai buguwa ko jin ciwo ko ta cikin jiki wanda ba lallai ne za mu gani ba, wasu kuma yakan cutar da su ta wajen da za mu iya gani, ya zubar musu da jini da dai sauran su. To, wannan hanya dai yakan sa cutar wa ba wai su kaɗai ba har damu don a cikin tafiya dabba yakan iya kwancewa har ya hari wani kuma suna da ƙahoo masu tsayi sosai, don ya iya karzan wani ko ya iya cutar da wani don wani lokaci ma dabban zai iya cutar da kansa. To, a nan dai za mu tsaya da wannan maudu’in ni ne naku Dauda Mohammed.

Assalamu`alaikum jama`a nine dai naku Dauda Muhammed kaman yadda muka saba yau da kullum, yau ma na sake zuwa muku da sabon maudu`I, wato maudu`in mu na yau za mu tattauna ne akan batu na addini wato addinai dai sun kasu kala da dama gaskiya a doron duniya suna da adadi sosai amma ba zan iya ƙaiyade muku ince ga addini adadin da muke da su ba amma akwai waɗanda na ɗan sani daga ciki su zan ɗan muku taƙaitattun bayanai a kai, wato addini dai akwai wato musulmai da kuma addinin “hindu” da kuma “judism” da dai sauran su, wato musulmai dai sukan yi sallan su ne da addu`o`in su da kuma wato abida addinin su ya faɗa musu a cikin masallaci, wato sai kuma suna da littafi mai suna wato Alqur`ani su shi suke bikuma maganan shi suke bi da dai sauran littafan su da ba za a rasa ba, sai kuma in muka zo mu hindu, a hindu wato akwai addinai sun kasu kala kala, akwai masu bautawa rana, akwai masu bautawa gunki, masu bautawa wato saniya da dai sauran su, su kuma wato akwai addinin hindu daga cikin su an ace musu hindu suna da littattafai kaman su gita hakan nan da dai sauran su, kuma suna da wani Allah su da ake ce mishi Rama da kuma am mene zan ce shi gita baga bat gita da dai kansa to gasu nan dai addinai kashi kashi su suna zuwa majami`a ne wato addinin hindu suna zuwa majami`a suna addu`o`in su da kuma wato sadaukarwa da roƙe roƙen su wato auren su da komai ma suma suna zuwa ne a cikin um mijami`a suyi ta to gasu nan dai wa`yannan sune ɗan taƙaitattun addinai da zamu ɗan tattauna a kai, ni ne Dauda Muhammed naku karku manta nake ce da ku sai anjima.

Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka ni ne dai naku Dauda Muhammadu kamar yadda kullum da muka saba yau ma zan ƙara zuwa maku da wani sabon maudu'i wato wannan maudu'i za mu tattauna ne a kan wato tasiri na wato motsa jiki ko in ce tasiri na zama wato wanda ke motsa jikinsa a kullum wato ka zauna jikinka cikin kuzari da dai sauransu. A wannan maudu'i ne za mu ɗan tattauna wato mu gane fa'idansa da kuma wato rashin fa'idansa. To jama'a motsa jiki dai abu ne mai kyau Motsaka jiki yana da matuƙar amfani a jikinmu wato yana ƙara mana lafiya da kuma ƙarfin ƙwaƙwlwa da kuma ƙarfin tunani wato akwai masana wannan masana kimiyya da suka ce shi motsa jiki yakan ƙara wa mutum hatta da nisan kwana. Kuma wannan bincike ne aka yi shi. Kuma ya wannan bincike ne wanda aka yi shi kuma ya nuna ya tabbatar da hakan, kuma an samu. Don akwai wata tsohuwa idan ba zan muku ƙarya ba tana da shekara ɗari da guda uku. Kuma Ta shiga cikin jerin wato Wasnni da ake yi irin na olympic wato wasanni na ɗan gudu da sauransu. Kuma wannan tsohuwan ta tafi tafiya kilometer masu tsayi. wanda idan kuka gani zai ba ku mamaki. to kun ga wannan dukka yana cikin motsa jiki Kuma motsa jiki kan iya kare mu daga ƙananun cututtuka kamar irinsu zazzaɓi Irinsu rashin kuzari, irin ciwon kai da dai wani ɗan jiki ciwon jiki da abubuwa dai da ba za a rasa ba. Kuma motsa jikin yakan kare mu daga kamuwa daga wasu ƴan cututtuka misali kamar kamar a ce cuta ta ciwon siga. Mun ga cuta ta ciwon siga wannan wanda aka fi sani da diabetes Takan kama mutane sanadiyyar a ci abinci a kwanta ko kuma a ci tawagar cin abinci masu siga da da dai sauransu ba a motsa jiki ana fidda gumi suna ƙonewa. To kun ga ni a nan masu sauraro motsa jiki yana da matuƙar amfani a cikin rayuwarmu. To a nan zan taƙaita ɗan bayanin nawa. Dafatan abinda muka faɗa ya amfane mu ni ne dai naku Dauda Muhammad na ke ce da ku salama alaikum

Assalamu alaikum jama’a ni ne dai naku Dauda Muhammad. Yau ma na zo muku da sabon maudu’i wato da yake nufin ma’aikata wanda ake takura wa mutum, ko in ce ma’aikata mara kwanciyar hankali. Wato a bayyane ne a zahiri a gaskiya kuma babu wanda yake so ya yi a irin wannan wurin a ƙarƙashin wato shugaba wanda ba nagari ba. Wato kowa dai yana buƙatan ya samu wuri mai kyau ya yi aikinsa da kuma aminci da jin daɗi. To, mene ne yake kawowa shugaba ka san shi ne wannan shugaban ba nagari ba ne? ko kuma shugaban nan ba shugaba ne da ya kamata ka yi aiki a kanshi ba? Wato idan ka samu shugaba wanda ba nagari ba, idan kuka lura a wurin, wato mu’amala da kuma zamantakewa na yau da kullum, za ku ga yana da, wato zafi da ɗagun kai da girman kai da kuma rashin, wato neman shawara da fahimta, wato komai zai nuna maka shi da gadara zai yi, da kuma wato yana nuna maka shi yana gaba da kai a kullum ba zai dinga ɗaga maka ƙafa ko yana janye maka ba, da zarar ka yi laifi ko da bai kai ya kawo ba, ba zai tsaya ya fahimta mene ne ya sa wannan laifi ya afku ko kuma mene ne ya kawo wannan laifin nan ba. Ko kuma idan aka samu wato asara, a irin misali ga kamfani haka, ba za a tsaya a duba mene ne ya kawo asaran ba, sai dai kai da kake, wato lura da irin wai’innan abubuwan, za a ɗora maka laifin, wato ba wani bincike laifinka ne ko ba naka ba, zai tsaya ya yi ihu ne, ya takura maka, ya dinga, wato matsi da takura. Wannan shi ne wato hankali da za a ce ba a so ga shugaba nagari ya same shi. Wato shugaba nagari kuma ana samun shi ne mai tattausan murya da kuma lallaɓa da wasa da dariya, wato da kuma mai da hankali ga aiki, a wurin aiki. wato da rashin kuma irin matsi da takura da ake yi, da kuma wato sauke kai da ma’aikatansa da ya fahimci rayuwarsu, yaya mazauninsu yake? Me, suna buƙatan taimako ne ko kuma suna buƙatan wani abu na daban wanda shi bai sani ba. Idan asara kuma ta zo, yayin da ya kamata a je a zauna a tattauna, ba zai je yana ihu ba. Zai kirawo ne a zauna a tattauna mene ne mafita? Mene ne ya kawo wannan asaran? To har a samu dai mafita. To, ni ne dai naku Dauda Muhammad zan bar ku a nan, kar na cika ku da surutu nake ce da ku wato sai anjima.

To jama’a barkan mu dai da warhaka, yau kuma mau’du’in da muka zo da shi shine za mu yi taƙaitaccen bayani akan wato bacci. Mene ne bacci, Mene ne amfanin bacci a cikin rayuwar mu ta yau da kullum, Kuma mene ne bacci ga lafiyar. To bacci dai yana da matuƙar amfani a gare mu kuma bacci akan yi so shi a ƙalla a kullum ka same shi zuwa awa bakwai ko awa takwas sabkda bacci yakan ƙara mana lafiyan jiki, bacci yakan ƙara mana buɗuwan ƙwaƙwalwa, haka zalika bacci yakan ƙara mana kaifin tunani, kuma bacci yakan ƙara wa sassan jikin mu ƙarfi wato da kuma aminci. Wato idan babu bacci a cikin rayuwanmu, to mukan iya samun wato wata cuta da yan psycology suke kiranta psycosis. Wato ita dai wannan psycosis ana iya samun ta ne a rashin irin bacci ko kuma rashin yawan damu rashin yawan damuwa, to kuma rashin yawan bacci yakan jawo damuwa sosai a ƙwaƙwalwa sabida ba ta samun hutu takan yi aiki kullum kuma bata samun hutu tana sa mana damuwa sosai. To a wannan damuwan da za ta kawo mana to mukan iya kamuwa da wannan cuta na psycoses wanda psycologist suke kira to a yayin da ka kamu da wannan psychoses kuma kakan iya haduwa da abubuwa da yawa kamar wani nau’i da suke kiran ta hallucination ko kuma wani nau’i da suke kiranta dilution. Wato aka ce hallucination a psycology wato wani nau’i ne da ƙwaƙwalwan ka zai dinga baka kaga misali kaman a gurin ka da akwai mutum kuma yayin da babu wannan mutumin a wannan wurin. To Kun ga dai duka wannan yakan iya ja mana dalilin rashin bacci. Sabida haka bacci abu ne mai matuƙar amfani a cikin rayuwan mu. Mu dinga kula da yaran mu suna samun bacci cikakku kuma muma mu dinga yaye wa kanmu damuwa munyi bacci sosai.

Assalamu alaikum jama’a, barkanmu de da warhaka, ni ne de naku Dauda muhammed kamar yau da kullum, yau ma na sake zuwa muku da wani sabon maudu’i. Wata maudu’i da za mu tattauna a kai shi ne, wato mataki na fara tafiya, wato na ɗan adam kenan, yayin da muke ƙanana ko in ce yayin da aka haife mu. To, masana de sun yi bincike ko in ce iyayenmu sun gano, don iyayenmu su ne manyan masana a kanmu don babu wanda ze iya ba da labara ko in ce fiye da bincike da yadda su suka sani ko kuma suka bayyana. Yaro de yakan fara rarrafe ne a wata wato shida zuwa bakwai, yakan fara rarrafe da de sauran su. Da yaro ya shiga wata na tara kenan, ko kuma in ce wata daga takwas, tara zuwa goma hakan nan, yakan iya tashi yana tsayuwa da kansa. Daga wata na sha ɗaya sha biyu sha uku, yaro yakan iya fara tafiya, wato wannan de sune matakai da kuma mafari da yaro yake fara rarrafe ko in ce da fatan kai ma de haka ka yi, ko in ce da fatan kai ma haka aka ba ka labara ka yi. To, amman abin yakan kasancewa yanayi-yanayi ne, ba kowane yaro yakan yi haka ba, wani yaro ma se ya zo ya fi shekara ɗaya ma ba ya iya tafiya. Sabida, wani yakanda yanayin tsoro, bay a iya tashi da wuri, sabida yana ji idan ya tashi ze faɗi, kuma in ze tashi, dole se ya sami wani ya riƙe shi ko kuma ya dafa wani abu. “So”, kun ga wannan yakan iya bambanta da yaro me kaihin fahinta da kuma rashin tsoro. To, jama’a ni ne de naku Dauda muhammed, a nan de zan tsaya da ku da wannan maudu’i nake ce da ku, se anjima.

Assalamu alaikum jama’a ni ne dai nako Dauda Muhammad wanda kuka sani yau dai kamar kullon yauma na ƙara zuwa muku da wani maudu’i wanda ya ƙunshi kwantar da hankali da kuma samun natsuwa. Mene ne ze sa ka dinga kwantar da hankali da samun natsuwa a yayin aiki ko kuma yayin zantakewa ko kuma a zaman gida da dai al’amura na yau da kullon? Wato shidai kwanciyan hankali abu ne me matuƙar anfani sabida mukan iya samun abunda ake ce ma taɓuwan kwakwalwa ko kuma rashin cigaba a rayuwa ko kuma daƙile dukkan jin daɗi da nishaɗi na rayuwa. Idan damuwa ta yi mana yawa abin yakan iya samun rashin kwanciyan hankalinmu, wato a nan dai naso a yayin da kake fuskantan wani matsala ko kuma wata kuskurewa a rayuwa, kamata ya yi ka kwantar da hankalinka kafin ka samu wato shawara ko kuma mafita a wannan abun kamar ya yi ka kwantar da hankalinka, ka zauna kai nazari na natsuwa da kuma annashuwa wato hanya kyakykyawan mafita kuma wato abin da ake nema, ka cimmawa. To, jama’a ya kamata dai a ce a rayuwa ta yau da kullon babu wani wanda ba ya fuskantan ƙalubale rayuwa, amma ana so idan ka fuskance ta ka tsaya, ka fuskance ta hankalinka da tunaninka da kuma karatunka da natsuwanka har ka samu mafita a gare ka. To, ni ne dai naku Dauda Muhammad nake ce da ku yanzu ma se an jima za mu tsaya da maudu’in a nan da taƙaitattun bayanan na kar in cika ku da surutu sai an jima.

Asssalamu ala’ikun jama’a barkanmu dai da warhaka ni ne naku Dauda Muhammad kaman yau da kullon, yau ma na sake zuwa muku da sabon maudu’i da ya ƙunsa ɗalibi a cikin aji. In aka ce ɗalibi a aji wane ne ɗalibi a aji? Dalibi shi wani mutum ne me neman ƙaruwa da kuma fahimta da kuma wato neman ilimi ta harkan yau da kullon ko kuma ta wani manufarsa da shi ya ƙudurta wato idan aka ce ɗalibi ya ƙunsa duk wanda zai je ya zauna a gaban wani ya koyar da shi abubuwa na yau da kullun ko kuma wani abu da yake so ya sa a gaba ko kuma wata harka ta kasuwa ko kuma dai ta rayuwan zamantakewa, shi dai wannan shi ne ɗalibi ka za ma ɗalibi ba ya nuna ga shekaru ko kuma ga wa kai mace ne ko na miji ko kuma kai yaro ne ko babba wannan baya ƙunsa duk wanda ze zauna a gaban wani ya koyi wato wani abu wannan shi ne ake kira ɗalibi, kai kuma wanda ka je ka zauna a gabansa ka koya shi kuma shi ne ake kira da malami wato duk dai me koyo ɗalibi ne to a nan dai zan ba da taƙaitaccen shawara wato shi neman ilimi abu ne me kyau kuma abu ne me matuƙar anfani a rayuwanmu na yau da kullon, sabida ilimi abu ne wato ko in ce aboki ne na tseratar da rayuwa cikin tsari da kuma jin daɗi da kuma gujema matsala. To, masu sauraro a nan dai zan taƙaita da jawaban nawa kar na cika ku da surutu, kar ku manta ni ne dai naku Dauda Muhammad nake ce da ku se anjima.

Assalamu alaikum jamaa barkanmu da warhaka ni ne dai maku Dauda Muhammad yauma na ƙara zuwa mu ku da sabon maudu’i wato da yaƙunsa al’amura na cikin gida ko ince rayuwa na cikin gida ko ince zamantakewa na cikin gida. To, shi dai rayuwan cikin gida nau’i ne da ya ta’allaƙa a wuyan wato na farko mafi kusa wato zance mafi so da kuma mafi mahinmanci wato ita ce mahaifiya, mahaifiya ita za ta kula da gida ta kula da wato me gidan ma gabaɗaya da kuma yara da kuma iliminsu da kuma abinci da kuma lafiyansu har ma da uwa-uba tarbiya. Wato, mahaifiya duka wannan nauyi dai ya rataya a wuyanta ka da mu manta mahaifiyanmu ita take kula da mu, take shayar da mu, ta ciyar da mu, ta wanke mu, ta saka mana kaya, ta kula da lafiyanmu, ta tabbatar ba ma cikin ƙazanta kuma wato muna cikin lafiya me inganci da kuma wurin kwanciya me inganci da kuma anfani. Shi kuma mahaifi nau’I ne da kuma ya rataya a wuyan shi ko kuma in ce nauyi wato babban nauyi dan ita kanta mahaifiyanmu me kula da mu, ita ma nauyin ta yana wuyansa, shi ze nemo mana abinci, ya nemo muna kuɗi ya nemo mana kaya, ya nemo mana makaranta me inganci, ya lura da tarbiyanmu da lafiyanmu. Wato, da kuma jin daɗin rayuwanmu da farin cikin mu da dai abubuwa ma da suka fi haka, to masu sauraro zan ɗan bar ku dai a nan kaman haka ka da ku manta ni ne naku Muhammad nake ce da ku sai anjima.

Assalamu alaikum jama'a barkanmu dai da warhaka, ni ne dai naku Dauda Muhammed kamar yadda muka saba yau da kullum, na zo muku da sabon maudu'i wato wanda yake nufi da malami, wato a Turance ake ce masa teacher. Wato malami a cikin aji, kamar a Turanci a ce teacher in classroom, in a classroom. Wato kun ga malami dai a cikin aji, wato zan ce malami abu ne wanda za mu kwaikwaya, kuma malami wato jaruminmu ne. Wato bari dai kafin na ba ku taƙaitattun bayanai ya kamata in fassara mene ne yake nufi da malami. Wato malami shi wani mutum ne wanda zai koyar da wani, ko kuma ya nuna wa wani hanya wato madaidaiciya, ko kuma ya ilmantar da wani, wannan shi ake kira da malami. Misali, kamar mu je mu makaranta, a ajiye mu a cikin aji, wato a samu mutum ɗaya ya zo ko mutum biyu su tsaya a gaban wato a gabanmu gabaɗaya su koyar da mu, su gaya mana karatu, su fassara mana mu fahimta mu gane kuma mu san amfaninshi, kuma idan Allah ya sa muka ɗauka ya mana amfani. Wato waɗannan su ne ake kira da malami. To, wato a nan dai a maudu'in, ana cewa malami a aji, malami a aji duk dai mutum da ya je ya ɗauki mutum, wato in aka ce aji ba lallai wato sai aji na makaranta ba. In aka ce aji dai mutum ya ɗauke ka ya ajiye ka a guri, ya koyar da kai wannan shi ake nufi aji, ba wai sai aji na cikin makaranta ba, wannan shi ne maudu'in da yake cewa malami a cikin aji. To malamanmu dai abin koyi ne, malamanmu su ne jarumanmu kuma malamanmu abu ne da ya kamata mutane ne da za mu ba su daraja sosai fiye ma da yadda za mu ba wa kanmu daraja saboda su suka koyar da mu abubuwa da dama, suka nuna mana hanyoyi masu amfani da kuma kyau da dama sosai. To a nan dai zan bar ku da taƙaitattun bayanan nan, ni ne dai naku Dauda muhammed.

koyar da ɗalibai da za su kula da kansu da karnuka ko kuma yayin da wato wasu irin karnukan gidaje su za su kawo musu wato ƙalubale a rayuwansu tun farko dai idan ka ga kare kada ka nuna tsoranka a fili amman abu mafi inganci in akwai wata hanya ka samu ka bi wannan hanyar sabida ka kare lafiyar ka shi wannan kare da ka gani ba za ka iya gane shi mugu ne a’a ba mugu bane sabida ba jituwa suke da ɗan adam ba amman dai mafi akasari suna wato tausaya wa yara amman dai wannan ba hujja ba ne da zai sa ka din ga wato rashin jin tsoran su ba yaro a kullum ya kamata idan ya ga kare to kar ya tunkare shi kuma ka da ya tsokane shi kuma kada ya ɗauki dutse ko wani abu ya wurga mishi wato karen ya wuce shima ya wuce salin alin kowa zai rabu lafiya sai kuma abu na biyu da zan sake tunatar da mu iyayen yara idan kuna da karnuka wato mu daina koya musu mugunta ko kuma muna koya musu suna cin wato abu ɗanye mai jini da za su mugunta har su samu suna kamo abubuwan mutane a cikin gari sabida a nan gurin mu maiduguri muna gani yana faruwa hakan abun kuma gaskiya bayayin daɗi sosai

Assalamu alaikum jama'a barkanmu dai da warhaka. Ni ne dai naku Dauda Muhammed, kamar yau da kullum yadda muka saba, yau ma na zo muku da sabon maudu'i, da ya ƙunsa wato addini. Mene ne addini? Mene ne kuma wato manya-manyan addini da muke da su, wato guda nawa ne, a cikin duniya, kuma wanne ne mafi shahara da kuma sanayya? shahara da kuma sanayya? Wato addini, in aka ce addini, addini yana nufin wato ka bi hanya da za ka bauta wa Ubangijinka, da kuma littafi da za ka ɗauka ka riƙe shi a matsayin littafin da yake koyar da kai hanyoyi na rayuwa da manufofi na rayuwa. Addinai kuma, idan muka ce addinai manya-manyan guda nawa ne a duniya? Muna da manya-manyan addinai guda biyar ne a duniya. Na farko muna da wato addinin Musulunci wanda aka fi sani da Islamic. Sai kuma muna da wato Kiristiyanci wato wanda ake nufi da Christianity. Sai kuma muna da addini na Indiya wato wanda aka fi wato ya fi shahara da Hindu. Sai kuma muna da addinin Buddha. Sai kuma muna da 'yan addinin Sin. Wato wa'yannan su ne manya-manyan addinai guda biyar da muke da su a doron duniya, kuma su suka fi wato mabiya da kuma shahara. A cikin wa'yannan addinan. Zan ɗauki wato addinai guda uku, zan ba ku misali da su da kuma wane littafi suke bi? Misali za mu fara a kan wato addinin nan da ake kira wato addinin Musulunci. Shi addinin Musulunci addini ne da mutane suke zuwa masallaci su yi bauta da ibada da roƙon Allah da dai sauransu a cikin masallaci. Kuma sun ɗauki wato wannan littafi mai tsarki da ake kira wato Alƙur'ani, shi suke bi shi yake koyar da su manufa na rayuwa da dai sauransu gabaɗaya. Su kuma addini na biyu, Christianity, addini ne wanda da yake da mabiya sosai in ka cire addinin Musulunci shi ne addini da yake da mabiya sosai a faɗin duniya, kuma shi ana bin littafi mai tsarki wato Bible, shi ne littafin da yake koyar da su hanya da kuma manufofi na rayuwa da sauransu. Sai kuma addinin Hindu. Addinin Hindu suna da wato ya kasu kashi-kashi a cikin ma kuma suna da littattafai da dai sauransu. Su addini ne wanda suke zuwa Majami'a suke wato bauta da kuma sadaukarwa da sauransu kuma suna da wato littafi da ake ce masa umm, Batabatgita. littafi dai da na fi sani gaskiya, ainihin sanina ke nan, wannan shi ne littafin da su ma suke da. To ni ne dai naku Dauda Muhammed. Kada ku manta zan bar ku da wannan taƙaitattun bayanai a nan nake ce da ku mu futa lafiya.

Assalamu alaikum jama’a barkanmu da warhaka kaman dai yanda muka saba yauma ni ne nako Dauda Muhammad na zo muku da wani sabon maudu’i wato wannan maudu’i da na zo da shi shi ne wato ake cewa wato da Turanci ana kiransa Self Employment. Wato ana nufin aiki a kanka ba tare da zuwa wurin wani ko gwamnati ko kuma wata ma’aikata ba kaman irin mu sama wani littafi muna siyarwa don kasuwanci wanda naka ne na kanka kake zaman kanka, to a nan dai za mu tattauna yaya yawan samunsa da kuma yawan ƙarancin samun wato wannan dai kasuwanci ne me daɗi wanda ze ba ka ‘yanci da kuma jin daɗin rayuwa a yayin da ka jajirce, ka fafata da manufa me kyau da gaskiya da ruƙon amana a ciki da kuma kawo kaya masu inganci, abu ne wanda ze tafi da cinma manufan da kake so a cikin rayuwanka wannan shi ake kira wato abu da yake kawo samu da yawa da kuma nasara a cikin rayuwa, a cikin wannan kasuwancin da za ka gudanar ba tare da shiga ƙarƙashin gwamnati ba. To, abin da take kawo rashin cimma wannan buri da kuma ko kuma in ce abin da ake so a cinma, wato ka sa ha’inci da zanba cikin aminci da kuma rashin kawo kaya masu inganci da kuma rashin tarerayan kwastoma da sauransu duk wannan su suke kawo mana ci baya da kuma komabaya a ciki. To, masu sauraro a nan ne zan bar mu na wannan taƙaitattun bayanai da muka ɗan yi. Ni ne dai nako Dauda Muhammand nake ce daku a huta lafiya.

Assalamu alaikum, masu sauraro ni ne dai naku Dauda Mahammed yau ma na sake zuwa muku da wani sabon maudu`I wato da a kalmar turanci ake ce masa “the importance of paying tax” wato mahimmancin da biyan haraji, haraji da aka fi sani da kamar turanci ake ce masa “tax” wato abu ne mai mahimmanci a rayuwan mu kuma biyan haraji yana da matuƙan amfani kuma yana da matuƙar wato kyau ga mutum ya je ya cika dukka wannan sharuɗa na gwamnati ya je ya biya wannan haraji sabida haraji gwamnati tana da kyakkayawan manufa a kan mu, da haraji gwamnati takan iya mana ayyuka da mu bama ma tsammani da kuma zan ce da mu bamu ma sani ba kuma ayyuka cikin sauƙi yakan inganta mana rayuwa musamu wato rayuwa mai inganci da daɗi a haraji gwamnati takan iya samun wato dama tayi bunƙasa wato tattalin arziki na ƙasa gaba ɗaya kuma haraji yakan iya ba gwamnati dama ta zo ta inganta mana rayuwan mu ta hanyar yi man wato irin hanyoyi wato da ake cewa titi, mu kuma ingata mana ta wuta wutan lantarki, ta kuma inganta mana harka ta ilimi, ta kuma inganta mana ta wurin noma ma uwa uba wato inda muke samu mu ci, ta kuma inganta mana harka ta ilimi, to kunga dai anan haraji yana nuna wato abu ne yake da matuƙar amfani da ya kamata ɗan ƙasa ko kuma wand aba ɗan ƙasa ba da yazo fatauci ya samu ya biya saboda da wannan haraji gwamnati takan inganta mana tsaro, da wannan haraji gwamnati takan inganta mana wato lafiyar mu kamar yadda na faɗa a baya, to haraji dai abu ne mai amfani gaskiya matuƙa sosai kai ma ɗan ƙasa mai kishi in ka biya haraji kana da zaman lafiya kuma kakan cika ka duk wani ƙa`ida da kuma haƙƙi da yake kanka na gwamnati sabida haka biyan haraji abu ne mai matuƙar amfani gaskiya a cikin rayuwan mu, to jama`a a nan ne zan barmu da wannan taƙaitattun labarai kamar yadda muka saba kada ku manta ni ne dai naku wato Dauda Muhammaed na ke ce daku mu huta lafiya.

Assalamu alaikum jama'a barkanmu dai da warhaka, ni ne dai naku Dauda muhammed, kamar yadda muka saba yau da kullum, yau na sake zuwa mana da wani sabon maudu'i, wato da ya ƙunshi wato harka ta wasanni, wato wadda aka fi sani da kalmar Turanci sport. Wato mene ne amfani ko in ce mene ne mafi amfani a cikin rayuwarmu game da wannan harkar? Wannan harka dai yana da matuƙar amfani, kuma yana da matuƙar gurbi, da kuma taka rawar gani a rayuwarmu ta yau da kullum. Sabida dalilin wannan harka, akan wato samun raguwan cututtuka saboda ana motsa jiki, musamman ga yara maza, irin suna zuwa buga ƙwallon ƙafa ko kuma wasa na ɗan tsere hakan nan, da dai sauransu. Wasanni dai da ake motsa jiki, yakan rage wato, wannan cuta da ake kiran ta cuta ta shuga,, wato wanda aka fi sani da kalmar Turanci wato diabetes, da kuma cuta ta zuciya, wato wadda aka fi sani da heart disease. So wannan dai yana rage mana duka wa`innan nau'i na cututtuka, da dai cututtukan da ban mu san da su ba. Sai kuma yana ƙara mana matuƙar inganci a ƙwaƙwalwarmu, saboda yana ƙara buɗa mana ƙwaƙwalwa da kuma lafiya ta ƙwaƙwalwa, sabida wasa yakan sa nishaɗi ka ji daɗi, sabida wannan nishaɗi da jin daɗi zai kau da wannan damuwa, da kuma baƙin ciki da ake shiga, to yana kauda mana wani cuta da za ta shafi ƙwaƙwalwarmu ko kuma makamancin hakan. To a taƙaice dai wannan wasanni suna da matuƙar amfan, da gurbi a cikin rayuwarmu, sabida takan ƙara mana wato ƙarfin shaƙuwa, da kuma jituwa, da kuma ƙarin sanin darajar juna, da kuma wato neman juna a yayin da ba a ga juna ba, yayin, kowa dai zai san wato muhimmancin juna, a taƙaice dai shi ne abin da zan faɗa. To masu sauraro, a nan dai zan ɗan taƙaita mana wannan bayanai. Kar fa ku manta dai, ni ne dai naku, Dauda muhammed, nake ce da ku sai anjijma.

Assalamu alaikum jama'a barkanmu dai da war haka kama yau da kullum ni ne naku Dauda Muhammad, yau ma na sake zuwa muku da wani sabon maudu'i, maudu'i da za mu tattauna a yau shi ne zamu tattauna ne akan wato yanayi na faɗawa a soyayya ko in ce karatu ko in ce yanayiy yika na saduwa da soyayya da dai sauran su. Mene ne yake ba mu soyayya mu ji wato mun kamu da junanmu ko kuma wani abu daban ,to ita dai soyayya akan kamuwa ta hanya daban-daban. da fari mafi karfin rinjaye ana kamuwa ne da ganin ido da zarar ido ya gani zai aikama wato ƙwaƙwalwa sako. Ƙwaƙwalwa kuma akwai wasu sunadarai da ake ce musu neorans [cs[, wannan noerans din za su ba da wato masaniya ga dukkan ƙwaƙwalwa da kuma zuciyarmu sai mu je muna son juna. To soyayya dai tana da mataki mataki yayin da kuke ci gaba da mu'amala wato ƙyaƙƙyawar mu'amala da yawan samun lokaci tare da kuma lokaci da ake cuɗanya yayin wasa ko kuma wani abu daban ko kuma yawan zance na yau da kullum, kullum kuna ba junanku labarai masu daɗi da sauransu. Akan shaƙu ne ta hanyan wato zamantakewa mai dadi ko kuma wato haduwa na yau da kullum a je a yi wasa ayi dai um wannan da dai sauransu dai hakan nan. to Soyayya dai to kowa. dai da yanayin yanda yake kamuwa da ita wani daga kallo wani daga magana wani kuma yananyin wato um emotional zance da turanci ake cewa wato um ban san mene ne ake nufi da Hausa ba duk dai su ne yake jawo mana shakuwa da soyayya da sauransu. To jama'a a nan dai za mu tsaya da wannan maudu'i, nine naku dauda muhammad nake ce daku sai anjima.

Assalamu alaikum jama’a barkanmu dai da warhaka. Ni ne dai naku Dauda Muhammad na zo muku da wani sabon maudu’i wato zamu yi magana ne akan aure na gargajiya wato auren ma wato wanda ya ƙunshi Ibo. Wato yaren Ibo yare ne dai da yake cikin nan Afrika wato cikin Nijeriya, yare ne mai ban sha’awa, yare ne wanda yake da kaurin sunan sosai, saboda yana daga cikin manya manyan yare da aka ji da su a cikin kasarmu ta nan Nijeriya. Aure dai da ake yi na Ibo mun ga dai aure mai kyau, aure da ya ba da nishaɗi, ya ba da annashuwa, wanda yake shi ya zama watoma ban san da Hausa me ake kira wannan kalman ba amma zan faɗa da turanci wato birak. Yauwa Alhamdulillah ya shahara, ya shahara a kafafe na sada zumunta. Wato wannan aure ya burgeni har na jima kaman na samo nima mata wanda take daga cikin wannan yare na samu na dan aura ayi min irin wannan shagali da kuma irin wannan biki din. Saboda gaskiya wancan aure da na gani ya bani nishaɗi, ya bani jin daɗi. Wato yaren Ibo dai yare ne da suke da al’adu mabambanta, suke da nishaɗi da bukukuwa wato da ake yi na shekara ko kuma na sallah ko kuma na aure aure da dai sauransu. Wato Ibo dai mutane ne da suke daga cikin Nijeriya, suke daga cikin ƙabilu na Nijeriya, kuma suke da zaman lafiya da jin daɗi na rayuwa. To ni dai masu sauraro anan zan takaita muku jawaban saboda na faɗi abinda iyaka na sani a kansu. Saboda da haka ni ne naku Dauda Muhammad nake ce daku mu huta lafiya sai anjima.

Assalamu aliakum, jama`a barkan mu dai da war haka imma dai ni ne dai naku wato Dauda Muhammed na sake zuwa muku da wani sabon maudu`i kuma mai mahimmanci kuma a ba zan ce dai mafi mahimmanci ma a cikin rayuwan mu, wato wannan maudu`i dai ba komai ba ne shi ne yaya zaka kula da lafiyar ka ko ince mene ne abin jin kunya a cikin kula da lafiya musamman wurin da yazo ya ƙunshi hankali, shi dai kula da lafiya abu ne mai mahimmanci kuma abu ne da addini ma ya shara`anta mana yace dole ne wannan sai munyi ta sabida idan babu wannan lafiya ko ince idan babu wannan hankali ba za a samu ayi addinin ma cikin annashuwa da kuma wato fahintar jin daɗi ba, to ita dai kula da lafiya musamman da ya shafi harkan ƙwaƙwalwa abu ne mafi inganci abu ne kuma wanda ya kamata mu dinga zuwa wurin likitoci suna auna mu suna duba mu wato mu kalli ƙwaƙwalwan mu tana cikin lafiya ko kuma mun samu wani wato tangarɗa a tattare da lafiyar mu, ita dai wannan harkan lafiya abu ne mai kyau da yaka mata duk wani ɗan Adam ya dinga zuwa yana ɗan duddu ba kansa yana ganin lafiyar sa a cike take ko kuma da sauran sa, to harka dai ta lafiya da ya shafi ƙwaƙwalwa wato damuwa yawan sa damuwa a rai da kuma irin mutanen da suke zagaye da mu ya yanayin hankalin su yake ya yanayin wato damuwan su yake da dai ingancin rayuwan su ya kamata mu dinga dubawa kuma ya kamata a ce mu dinga ba rayuwan mu mahimmanci mu dinga ɗaukan mataki kuma mu daina saka rayuwa a cikin wani hali da ya zama lallai sai a cikin ta zamu rayu ba,, misali kaman kaga mutum yayi abu yafi ƙarfin ka kai kuma kace sai kayi abin kai ka bi rayuwa daidai da wato gwargwadon ƙarfin ka to kaga idan kaje wannan wurin abin kunya ya same ka kuma abu makamancin haka dole ka sakaya wato damuwa a cikin ran ka ya zo ya dameka yasa maka har wani cuta ta ƙwaƙwalwa. To a taƙaice dai bayanin da nake so na muku a nan shi ne ba abin kunya ba ne mutum ya kula da harkan sa ta lafiya musamman da ya shafi ƙwaƙwalwa ka je ka asibiti na mahaukata ko kuma wani likita na mahaukata da yake kusa da kai wato ya duba maka wannan ƙwaƙwalwa naka ba abin kunya ba ne, ba lallai ne sai ka zama mahaukaci za a duba maka ƙwaƙwalwan ka ba, to masu sauraro a nan dai zan taƙaita jawabin nawa ni ne dai naku Dauda Muhammed nake ce.

Assalau alaikum jama’a barkan mu dawar haka Kaman yadda dai aka saba nine naku Dauda Muhammad yau ma na sake zuwa muku da wani sabon maudu’i. Wato yau zamuyi Magana ne akan ayyuka na cikin ofis Kaman irrin zance lokaci da yake buƙata a yita cikin kuzari da kuma sauri, wato daya ƙunshi yawan ma’ikataa cikin ofis. To kunga dai wannan hanyace mai kyau kuma hanyace da yake kawo haɗin kai da kuma samun dama da iyyuka cikin gaggawa, kuma cimma abunda ake nema. Misali tsarine wadda yakeso ma’aikata su haɗa kansu yazamana ɗaga waya ko kuma kiran waya ko kuma wani aiki dabai shafena ofis ba ayita a cikin lokacin da akeso ai aikin ofis. wanna shine wato matuƙar abu mai amfanine wato daya kunsa ayyuka na cikin wato ofis, wato a ma’aikata idan aka sami mutane da suke da tarin yawa kuma masu kwakwalwa da kuma kuzari dakuma haɗin kai da sauri wato abinda a turance muke kiranshi da teamwork, to idan aka samu wannan a guri wato abune mai matuƙar amfani kuma bune mai matuƙar kyau, yana matuƙar taimakawa da a ssamu acimman ayyuka dazaija lokaci a cikin ƙanƙanin loaci Kaman misali ace zukyi aikine idan ku biyu a cikin awa takwas to kunga ayyukan awa takwas ku biyun idan aka ƙara muku mutun biyu kunga yarida ya ragu ya zama awa huɗu, kuma idan aka ƙara muku wasu mutun biyu ya ragu ya zama awa biyu to kunga akwai banbanci anan gurin kuma yakan sauƙaƙa mana rayuwan mu muyishi cikin sauƙi wato da kuma samunw wato fahinta. To abune dai mai kyau anangun ace ma’aikata suna da jama’a masu kuzari da kuma haɗin kai saboda shi yake kawo cigaba. To jama’a ni dai zan tsaya muku da wannan maudu’i namu nina naku Dauda Muhammad nake ce muku sai anjima

Assalamu alaikum jama’a barkan mu dai da warhaka kaman yadda dai aka saba a har kullun yau ma ni ne naku Dauda Mohammed na zo muku da wani sabon maudu’i da za mu dan tattauna shi mu duba. Wato mene ne ake nufi da a Turance, Bature ya ce traditional rulers wato da Hausa yana nufin shuwagabannin mu na gargajiya? Wato idan aka ce shugaba, shugaba yana nufin yana nufin waɗanda za su lura da al’umman su cikin wato aminci da kuma kyautata musu da kuma duba matsalansu da kuma ba su lokacin su na yau da kullun. Wannan su ne ake nufi da shuwagabannimu na da shuwagabanni na gargajiya kala-kala, sun kasu bisa ga al’adan mu wato kowa dai yana da shugabansa bisa ga al’adansa, kaman misali a nan cikin gida Najeriya muna da shuwagabanni kaman irirn shugaba na Igbo, muna da shugaba a Yarbawa muna da shugaba wato irin na su Kanuri muna da shugabanni irin na su Hausa to kowanne dai ya kasu a bisa ga al’adan sa da kuma yarensa. To, shugabannin mu dai mutane ne da ya kamata a ce muna kwaikwayo da su kuma mutane ne da ya kamata a ce adalai ne, mutane ne da ya kamata a ce suna son cigabanmu da kuma wato darajanmu, wannan su ne ake nufi da shuwagabanni wato a kalman Turanci ake nufin traditional rulers, wato shuwagabanni na gargajiya. To, jama’a ni ne dai naku Dauda Muhammed, a nan zan ce da ku sai anjima.

assalamu alaikum jama’a barkan ku da warhaka Kaman dai kullum nine dai naku dauda muhammad wato ʤau ma na sake zuwa muku da wani sabon maudu’I wato maudu’in da zamuyi magana akai shine a turan ce akece masa traditional rural parade wato idan aka ce maka tiradishinal rula farad a kalman hausa tana nufin wato al’adunmu na gargajiya wanda shugabannin mu suka kawo misali Kaman saka kayan al’adunmu na gargajiya ayi shagali, ayi murna wato da irrin kide kiden mu na gargajiya da kuma wato saka irrin launi da wato, a turan ce dai an ace masa kalo wato launi din dai na turanci na wannan gargajiya shine wato asaka irrin azo ai wasu al’adu na iyyaye da ka kanni ayi ai shagali da dai sauran su wannan shine wannan shine ake nufi da kalman turanci traditional rural parade tor traditional rural parade dai ana yinsa ne wato ko wane irrin lokaci ga shuwa gabannin gargajiya suka shirya ta misali anyi zaman daba ana hawan daba ana sukuwa ana wasa wato irrin na al’adu misali ace da fulani da kuma kanuri ko kuma ace ibo da yaroba wato ko wane dai kuˊnga sunayin irrin kidan sun a gargajiya da rawa rawan su da dai sauran su wannan shine ake nufi da wannan kalma din to jama’a anan dai zan tsaya da wannan maudu’I namu Kamar yadda dai kuka sani nine dai naku dauda muhammad nake ce da ku sai anjima.

Assalamu alaikum jama’a barkan mu dai da warhaka. A yau ma dai ni ne naku Dauda Mohammed yau ma na zo muku da wani sabon maudu’I, wato yau maudu’oin da na zo muku da shi shi ne za mu tattauna akan wato mutunta juna ko in ce wato daraja juna kenan, to daraja dai abu ne wanda yake da kyau, wanda ako wani addini da kowani al’ada ya yarje mana da mu daraja junan mu, mu kuma wato mutunta junan mu. To, mutunta juna dai yakan ƙara mana zaman lafiya da kuma sanin darajan juna, wato da kuma ƙara fahimtan juna, wato da kuma jin daɗi na cikun rayuwan mu da more kuma rayuwan mu da kuma ƙarin albarka uwa-uba na cikin rayuwa wato mu samu albarka da kuma jin daɗi cikin rayuwan mu da samun salama, mutunta juna ya kan ƙara kawo mana haɗin kai, wato mutunta juna abu ne da ke da matuƙar muhimmanci a rayuwan mu na yau da kullun. To, ta yaya za mu mutunta junan mu? Mukan iya mutunta junan mu ta wasu hanyoyi waɗanda ya kamata mu bi su misali kamar irin sunayen mu da aka sa mana wato kar mu kira ‘yan uwayenmu da sunan da basa so. Na biyu kuma kamar wato ba wa junan mu lokaci wato da kuma sauraron juna da kuma iya fahimtan abu na juna suke sani wato da kuma barin abun da junan mu basa so, kamar misali mutum ba ya so ka yi abu da kai mishi, to barin waɗannan hanyoyin ya kan nuna mana wato shi ne asali mutunta juna da kuma sauran su. To, jama’a a nan dai zan dakata da wannan maudu’i namu ni ne dai naku Dauda Muhammad nake ce da ku sai anjima.

Mene ne jama’an duniya suke ci a wato karin kumallo. To, karin kumallo dai lokaci ne da ake samun abinci mai inganci mai amfani da kuma abinci mara nauyi, da so samu ne kamata ya yi ka samu abu kamar ganye da kuma irin su kwai, haka su farfesu haka kaɗan ba sosai ba, ka same su a karin kumallo ka ci su saboda ƙarawa kanka lafiya da kuma ingancin rayuwa. To, mafi akasari likitoci sun fi shawartanmu mu dinga samun wato kayan itatuwa bayan mun karya mu dinga amfani da su saboda suna da matuƙar taimakawa, sannan kuma ɗan’Adam zai guje wa abubuwa masu cutarwa sosai. Kayan itatuwa ba ƙaramar abubuwa ba ne da suke da matuƙar amfani a jikinmu kuma sukan taka rawangani a jikin kowani ɗan’Adam domin su inganta masa duk wani sassa na jikinsa, sukan ƙara mana ƙarfin basira da ƙarfin wato gudun jininmu da kuma lafiyan wato kwakwalwa da kuma ƙarfin irin nasu ido haka da kuma ƙarfin jini, wasu ma likitocin suka ce yakan iya ƙaramana nisan kwana. To, ni ne naku Dauda Muhammad wannan su ne taƙaitattun bayanai da zan muku akan maudu’in yau na barko lafiya.

Assalamu alaikum jama’a barkan mu dai da warhaka nine dai naku Dauda Muhammad a yau na sake zuwa mana da wani sabon wato yau maudu’in da zamu tattauna wato da turanci akance kwanimiti sabis, wato idan akace kwaminiti sabis a hausance ana nufin wato aikin wato an cikin na al’umma a cikin wato a kaman a kalman turanci ake cewa wato sositi wato a wuraren mu cikin mu kenan mu gaba ɗayan mu. Wato aiki na al’umma a bune da yake da matuƙar kyau kuma yake da mutuƙar amfani, yake da matuƙar asali da zamu taimakama kanmu. To wannan dai akan yinshi ne ta hanyoyi daban daban misali kamar taimakawa wa ‘yan’ da suke buƙatan taimako kamar haɗin kai asamu a koyar da juna kamar wato bada irrin ayyuka da muka iyya mi koya ma wasu wadda basu iyya ba suma su samu abunyi ko kuma wato illimi da muke da wadda mukaje muka nema, Allah ya bamu muzo mu shima wato saka a cikin al’umma suma wanda basada ilimin sai suzo su ƙaru. Wato kuma da hange hange da muke da wato da kalmanturanci ake cewa fokosin, akwai wanda suke da fokos suna da hagen nesa to mukan iyya zaunar da ‘yan uwanmu da kuma yaran mu muriƙa basu misalai da wato gwaje gwaje akan waɗannan da baiwa da ubangyji ya bamu, su samu suma iyya wannan abun. To duk dai wani hanya da mutun yakeda na cigaba ya samu yazo ya amfanar da al’ummanshi suma su samu suzo a amfanar wannan shine ake nufi da wannan kalma. To jama’a ananne zan tsaya muku da wannan maudu’ina nine dai naku Dauda Muhammad na kece muku sai anjima.

Salamu alaikum jamaa barkanmu da warhaka. Nine dai naku Dauda Mohammed kaman yadda dai muka saba yau ma dai na sake zuwa muku da wani sabon maudu’i wato a Turanci ake cewa Cooperate Social Responsibility wato Cooperate social responsibility a harshen Hausa ana nufin wato Haɗin kai ko ince haɗin gwiwa na wasu mutane daban waɗanda ba um gwamnati ba ne ko kuma ba wasu wato ma’aikata da suke ƙarƙashin wato aiki ne na gwamnati ba wato a misali kaman za mu ce irinsu wato NGO wato non governmental organizations wato mutanen da basa kasan gwamnati, masu zaman kansu kenan. Toh me ake nufi da wannan abun? Wannan abun yana nufin wato wasu mutane ne su zo su ɗauka nauyin jama’a domin kawo musu cigaba, ko kuma tallafa musu lokacin da iftila’i ya shigan musu ko kuma wato basu ilimi ko kuma bunƙasa su, ko kuma bunƙasa musu wani abu dadai ya shafi rayuwansu wanda zai kawo musu cigaba. Wannan shi ake nufi da wancan kalman da muka fara faɗin ta, wannan abun dai yana da kyau a cikin al’umma kuma a kowace al'umma yana da kyau a samu irin wannan jama’a masu haɗin kai su haɗa kamar abu da suna ƙungiya haka su riƙa taimakawa wasu a cikin wato jama’an su da kuma ‘yan uwan su, su rinƙa ba su kwarin gwiwa da taimako da tallafi da kuma duba lamarin da ya shafe su wanda zai kawo musu cigaba, a wayar musu da kai da dai sauran su. Toh, jama’a a nan dai nike ce daku sai anjima, kuma kada ku manta ni ne naku Dauda Mohammed.

Barkan ku dai jama’a, ni ne dai naku Dauda Muhammad kamar yau da kullum dai yau ma na sake dawo maku dai da wani sabon maudu’I wato a kan iyali. Iyali ba iyali haka ake nufi irin ƙaramin iyaliko kuma iyali na tsakiya ko kuma iyali na farkon. To turance dai bature ya karkasa su, wato ya ce nuclear family, extended family. Wato yanzu kuma maudu’in namu da za mu yi, za mu yi shi ne a kan extended family wato iyali da ya ƙunshi wato wasu wannan na jiki da na kusa a cikin wato iyali. Kamar su kaka da kuma anti, da su kawu, da dai sauransu. Wannan shi ne ake nufi da wato extended family a turance, to da hausa shi ne wannan iyalin da ake nufi. To shi dai wannan iyali da ake nufi na mai suna extended family, iyali ne da ya ƙunshi wa’innan muhimman mutane da na faɗa muku, kuma iyalai ne wanda za su kasance cikin farin ciki da jin daɗi da rayuwa da kuma zamantakewa na yau da kullum. Idan kuka lura kuka kalla a haka iyalai ne wato da suke nan da cike da jama’a. Kuma kun san duk inda akwai jama’a akwai irin su kaka da su anti, da kawu. Yara sukan iya samun kulawa da kuma aminci da kuma samun labarai da suka shuɗe su kafin a haife su, za su samu wato duka irin wannan gata da ake ciki. To a nan zan taƙaita maku bayanan namu a kan wato extended family. Ni ne dai naku Dauda Muhammad. Na bar ku lafiya. Na gode.

Assalamu alaikum jama'a barkan mu da warhaka, nine dai na ku dauda Muhammed kaman yau da kullum yau ma na sake zuwa da sabon maudu'i wato yau za mu yi maudu'i ne a kan wato inflation. Idan aka ce inflation ana nufin wato tsadar rayuwa da ƙasa za ta shiga ciki ko kuma wani mutum da zai shiga cikinta amma mafi akasari an fi amfani da wannan kalma wato ƙasa ta shiga wani tsadan rayuwa, da gurin hauhawan kayayyaki na abinci ko kuma kayayyaki da ake amfani da su na yau da kullum, shi ne ake nufi da wannan kalma ta inflation. Kenan to wannan dai abu ne mafi mahimmanci a cikin rayuwan mu sabida yana daga cikin ɓangaren rayuwan mu da ya wato yanzu muke fuskanta ƙalubale kaman misali a ƙasarmu nan Najeriya kun ga dai wato muna cikin wannan kalma da ake kira inflation a yanzu haka a Najeriya. Sabida idan ku ka duba muna cikin wato tsadar rayuwa da muke roƙo kuma ubangiji Allah ya ɗauke mana shi. Kaman yanzu mu ɗauki misali a kan wato man fetir, idan muka duba man fetir tun da muna siyan man fetir a naira casa'in har ta dawo naira ɗari da wani abu ya zo ɗari da kaza ɗari biyu, ɗari uku, ɗari shida, yanxu har dubu da wani abu ake siyan man fetir. Wato a ƙasa ta Najeriya to kun ga dalilin wannan hauhawan man fetir ɗin ya jawo wato kayan abinci da kayan amfanin yau da kullum sun sake yin tsada, sabida wato safaran su da za a yi ɗin dole sai an yi amfani da man fetir, ko kuma yi amfani da kalanzir, ko kuma wato gas, ko kuma dai da dai sauran su ko dizal kun ga dai duka wannan yana nufin muma muna cikin wannan kalman ta inflation. To da fatan dai an fahimci wannan kalma cikin aminci da kuma jindadi ni ne dai na ku dauda Muhammed na ke ce da ku a huta lafiya.

Assalamu alaikum jama’a kamar kullum dai yau ma ni ne naku Dauda Muhammed na sake zuwa muku da wani sabon maudu’i. To yau maudu’in da za mu tattauna batu a kai shi ne wato Informal Sectors wato a harshen Hausa ana nufin wato dukkan wani aiki da mutum zai yi ba tare da register ba ko kuma ba tare da samun yarjeewa na gwamnati ba, wannan shi ne ake kira wato Informal Sector. Wato ya ƙunshi abubuwa da dama kamar irin masu saida abubuwa da suke yawo kamar irin masu saida rake, gwaiba da sauran su, da kuma masu yin irin aiki na hannu kamar irin wato masu ɗinkin kaya da masu walda da dai sauran su, duk irin waɗannan da ba su samu register a ƙasan gwamnati ba ko kuma ba a san da zaman su ba. Ko kuma wato irin masu kiwo na gida ƙaramin wuri kamar inda ake kiwon irin su kifi da sauran su. Wannan su ne ake nufi wato Informal Sector wato a harshen Turanci. To wannan abu dai yana da kyau wato Bature yake cewa Self Employment wato aiki na kai ba tare da ka jira gwamnati ko wani ya taimake ka ba. Ka samu wato ka ringa sana’ar ka ta hannu ka samu na yau da kullun kafin ainihin gwamnati ta baka aiki ko kuma wato ka sami aiki a wani wuri. Ku da fatan abin da muka gaya zai amfane mu bakiɗaya. Ni ne dai naku Dauda Muhammed nake cewa da ku sai anjima.

Assalamu alaikum jama'a barkan mu dai da war haka, ni ne dai naku Dauda Muhammed yau ma na sake samo muku da sabon maudu'i da za mu ɗan tattauna a kai. Wato yau maudu'in mu da za mu yi magana a kai, za mu yi magana a kan wata makarantu da suke wato jahar Pinland. Mene ne ya sa makarantu na jihar Pinland suke amsa suna kuma suke zama na ɗaya wato a duniya? Makarantu na Pinland dai to da ke nahiyar Amurka ko kuma in ce nahiya da ke turai ariyan wato Europe suna ansa number na ɗaya kuma a kullum ana ba su namban yabo a zama makarantu na ɗaya da suka fi kowane gari wato a duniya. Toh, abun da dai ya ja masu wannan abubuwa, abubuwa ne da suka kunshi wato yarda da malamai da kuma wato ba da gudunmawa sosai da gwamnati take yi da kuma yawwan kula da ɗalibai kaman wurin harkar lafiya ba da abinci da kuma ba da ilimi da kuma wato tantance malamai kafin su fara ba da ilimi. Kuma akwai abu da suke yi wanda yake ƙara bunƙasa su yake kara ba su wato zama lamba na ɗaya a duniya, kamar irin su rashin jarabawa har sai ka zo ƙarshen kaka na gama makarantanka da kuma wato irin rage yawan makarantu na kuɗi, makarantu na gwamnati, mafi akasari sun fi yawa a wannan jahar. Wannan dai shi ne abu da yake ƙara ba su dama suke ƙara zama wato makarantu masu inganci da suka fi kowanne. Kun ga dai idan jaha ta zama babu makarantu na kuɗi, ya zamana makarantu gabaɗaya na gwamnatin ne da yaron talaka da yaron mai kuɗi da yaron gwamna da yaro kowa, har yaron shugaban ƙasa duka dole za mu je mu haɗu a guri ɗaya mu yi karatu. so sabida haka kun ga dole a ba da wato abu da ake cewa support.

Assalamu alaikum jama’a barkanmu dai da warhaka ni ne dai naku Dauda Muhammad kamar yau da kullum na sake zuwa muku da wata mau’du’i, watan yau maudu’in na zo muku da shi ne me ya sa wato kiɗe-kiɗe da raye-raye yake da amfani? Wato a tattare da jama’a ko kuma a cikin wato jama’a to kiɗe-kiɗe da raye-raye dai na da matuƙar amfanin shi, shi ma kamar yadda wasu suke ganin shi, shi ma ba sa da amfani saboda kaɗe-kaɗe da raye-raye. Wato, suna tafiya ne da yanayin wato halin da mutum zai shiga da yanayin yanda muke ji da shi a jikinmu da kuma yanayi da za mu tsinci kanmu a ciki, to da dama dai idan aka tashi yin biki ko kuma al’adu a kan kawo amma kide-kide da kuma raye-raye saboda mu kasance cikin nishaɗi da annashuwa da jindaɗi. Idan muka lura duk yayin da ake kiɗe-kiɗe, kiɗa da raye-raye a gurin wato kamar irin biki haka ko kuma taro na al’ada wato abun yakan ƙayatarwa kuma abun yakan ƙara jawo hankalin jama’a da su sake ba da lokacinsu cikakke. A wannan wurin har a samu abun da ake so a cin ma a tare da jama’a, ba tare da kowa ya ji wannan abun ya ginshe shi ko kuma ya ishe shi ba. To, a nan ne zan tsaya muku da taƙaitattun jawabin namu kar ku manta ni ne dai naku Dauda Muhammad nake ce da ku a huta lafiya.

Assolamu alaikum jama’a barkanmu de da warhaka, ni ne dai naku Dauda muhammed, yau ma na sake zuwa muku da wani sabon maudu’i, wato wannan shi ne yake nufin wato, mene ne ya sa tafiye-tafiye yake da mahimmanci. Wato, a kalmar Turanci aka ce ‘wide travelling is so importan’. ‘So’, tafiye-tafiye dai yama da mahimmanci sosai a rayuwanmu, yakan wayar ga mu, yakan ba mu dama mu cim ma bubuwa masu yawan gaske, yakan haɗa mu da mutane dabandaban wanda ba mu san sub a, yakan ƙara mana ilimi, mukan samun, wato abubuwa de da dama wanda a rayuwa ya kamata mu same su. To, tafiye-tafiye de, yakan ba mu damammaki wanda ba za mu iya misalta su ko mi irga su ba. Kuma yakan sa mutun ya san zamantakewa nay au da kullun da ake gudanarwa, kuma yakan sa mutun wato, ya samu wani abu a rayuwansa. Wato, ya gano rayuwa na wani guri ko kuma ya ga al’adu na wasu mutane daban ko kuma ya ga halayya na mutane dabandaban wanda shi be ma taƃa sani da akwai su a duniya ba, “so”, kun ga yana ilimantar da mu kuma yana nishaɗantar da mu yakan wayar da mu. ‘So’, da de dama, ya kamata de a ce ka dinga ɗan yawo kana tafiye-tafiye saboda ka samu wayewa sosai. Ni yanzu da nake muku magana a nan Dauda muhammed ban a nan a cikin garinmu na ɗan zaga, amma fa ban bar Najeriya ba, to masu sauraron mu a nan ne zan tsaya da wannan maudu’i namu, nake ce da ku se anjima.

Assolamu alaikum jama’a barkanmu de da warhaka, ni ne dai naku Dauda muhammed, yau ma na sake zuwa muku da wani sabon maudu’i. Wato, yau maudu’in da za mui magana a kai shi ne, za mu yi magana a kan mene ne ya sa mutun yakan haɗewa da ko in ce yakan haɗin gwiwa da wato, wasu abokai, wato a cikin makaranta ko kuma wasu ƙung; ƙungiyoyi a cikin makaranta. To, wannan dai yana da matiƙar amfani sosai, sabida yakan ba mu dama mu samo wato, ƙwarin gwiwa, da kuma wato temakekeniya da kuma wato sabon sanin wato hanya na yin karatu da kuma wato ƙarin gwiwa de da za mu ba wa junanmu ko kuma mu dinga bincike, mu san abin da ba mu san shi ba da de sauran su. To. Wannan de haɗin gwiwa ko in ce haɗin kai de yana da matiƙar amfani wato, a hanyanka na neman ilimi yakan binƙasa ka koyi ma wani aikin ma da kai ba ka sani ba, dan takan iya yiwuwa a ce abokinka yana da hanyoyi kuma ya san yadda ake yin ayyuka da dama wanda kai ba ka ma san ya ake yi ba. ‘So’, shi ze iya koya maka kuma ya baka daman ka gane ka fahinta, ka ga a nan ka samu riba, ka ga ba ka yi karatu a banza ba, ya baka dam aka koyi wani abu na daban wanda ba tare da ka samu aiki koko a wani guri ko a wani guri na gwamnati ba, da wannan kwalinka na karatu bayan ka kamala shi kana da aikinka a hannu. To wannan abubuwa de sukan ba mu dama sosai yanda ma ba ma iya tsammanin shi ko kuma in ce ba za mu iya zayyano su gabaɗaya a nan gurin ba. To, ni ne de naku Dauda Muhammed nake ce muku, se anjima.

Assalamu alaikum jama’a a barkanmu da warhaka har kullum nine dai naku Dauda Mohammed wato yau ma nazo muku da sabon maudu’i a yau maudu’in da za mu tattauna batu akai shi ne yaya ake ba da kariya a wurin aiki ko kuma ga jama’a wanda suke ma aiki ko kuma abokan cinikayyanka ko kuma ga kai kanka ma gabaɗaya wato wanda Bature yake cewa a harshen sa wato safety? Abu ne me kyau kuma me matuƙar amfani ba ma ga wurin aiki ba a gidan mu bakiɗaya ko kuma a rayuwan mu bakiɗaya, abu ne me matukar amfani sosai kuma abu ne da ya kamata mu sake neman ilimi, sannan kuma abu ne da yake buƙatar wato jajircewa da kuma bincike da kuma bin diddigi, a misali dai a ce kana da wurin aikin ka misali a ce kana da restaurant haka wato wurin cin abinci kuma kana da masu yi maka aiki a ƙasanka kuma kana da abokan cinikayya. A ci abinci a ɗan huta kaɗan a tafi to ya kamata a ce a wannan gurin kana da wato abubuwa da suka shafi wato kare rayukan jama’a, ko kuma in ce kare lafiyan jama’a a wannan gurin kaman irin su abu da ya shafi gobara. Misali a Turance a ce Fire Estinguisher wato makarin gobara na gaugawa ko na ujula, wato abun da za a samu a kashe gobara idan ya fara tashi ko kuma a ce wuri mai tsafata, tsaftace muhallin gabaɗaya wato saboda ƙananan cututtuka wanda da yawa ba mu sani ba ko kuma in ce wato kare jama’a daga wato rana sabida rana yakan cutar da mu sosai musamman rana namu irin na ƙasa Najeriya. To, a nan nake ce daku sai anjima. Ni ne dai naku Dauda Muhammed.